Mundau dzakatitenderedza muno..munofundiswana veizokonawo kutamba, kuemba nyangwe kufunda kwaamweni kusina mutuso. Mwana weshe unosisirwa kuti ahanirewo gama rakona.

Vana veshe vanoo fundo dzakanasirwa ngekuzoteedzera uyehe vange veizoteedza idzo dzinenge dzeizovafudza nekuafundisa maererano ngefundiso dzakanaka dzavanopuwa ngevafundisi vakhona.

Muzvikora zveshe zvepashi ,kwaanewo mitambo yakazonge yeiizoswawo muzvikora zvakhona kusanganisira mitambo yebhora yakati wandei, kuitira kuti mwana weshe ange eizoonawo chekuita.

Zvikora zvizhinji zviri kusisirwa kuzi vana veshe vangadai veifundeyo vanga veizotsamwidzira veinyase kusudza mabhuku avo navadzidzisi vavo.

Vana veshe vanosisirwa kuti vange veizopuvavo mukana vekuti vahanirevo fundo inenge yeifundwavo nevamweni, uyezve zvikora zvakona zvinosisirwa kuti zvinge zveizodzasavo mutuso kuti mwana veshe ahanirevo kuendavo kuchikora sevamweni.

Vana veshe vari kuzvikora zviri ngechepashi vanosisirwa kuti vazohanirawo kuti vaendewo kune ikweyo kwavanoita zvokuswera vamweni vana vamweni veifunda veichakacha veinakirwa neamweni.

Vana vadodori veshe kune zvikora zvavanosisirwa kuzi vange veizohambirawo veiendawo kuti vange veizodetsereka kufenda kwavo ehe vange veizondawo kufunda kweamweni.

Vana veshe varikukura vakasiyana siyana vanosisirwa kuzwi vange veizoendawo kuchikora zuwa ngezuwa pasina chingavadzivisa chingaa chiri chikhafu chinge chisiri chingazovakoreresa kuendawo.

Ana vadoodori veshe vanezvikora zvavanosisirwa kuti vange veizoendawo kuti veizodetsereka maringe nekukona kubata kwavo uyezve kutamba kwavo neamweni chaizvo chaizvo.

Zvikora zvizhinji zvinofundiwa ngaana adoodori zvikora zviri kudusirwa zvaibatawo ana adoodori eshe zvakanaka uye zvakaenzana zvinokombawo kunyatsokwidziridzawo kwechikora kuremekedzawo

Vana veshe vangadaro vachiri kuenda kuchikora vangadaro vari vana vadodori vese varikusisirwa kuzi vange veizopuwawo rudetsero ngeafundisi awo rudetsero urwu rwunozoita kuti vange veigara veiziya.

Zvikora zveshe zvingadaro zvaka tenderedze ntaraunda yedu zvino sisirwe kuti ana akhona azofundiswawo fundo yakadzama inozo khombidzawo kurerukirwa kwendau yedu ngekufundisa ana.

Vana veshe vaifunda kudhaya vaisaziye chiro chinozwi chikora asi ngekuda kwekuti fundo yawandudzwa ana eshe akusisirwa kuzi vange veizoendawo kuchikora saamweni pasina ndaa yekuti avana mare.

Vana veshe vari kuzvikora zvakasiyana-siyana zvakatenderedza ndau yedu, veshe vanenge veifunda zvavanenge veifundiswa nevafundisi vakona veshe vanosisirwa kuzi vange veizofunda ngemwazvo.

Vana veshe vari muzvikora zvakatenderedza ndau yedu. Veshe vanosisirwa kunge veyizovhakachirawo nekuendawo kuchikora veyiteedza zvine zveidiwa ngeafundisi maringe neutano hwawo.

Kufunda kweana eshe angadaro achiri pashi, ifundo inosisirwa kuti mwana weshe ,ange eizoihanirawo, uyehe ange eizopuwawo fundo yakadaro kuti mangwani akhona ange eizoonawo rakajeka.

Vana veshe vari ku zvikora vano sisirwa kuzi vange veizo itawo mabasa avanenge vapuwa kuti ano dzidzisa ikona azo onawo zvekuti vazo kombidza abereki awo kana agumawo.

Kuzvikora zvakasiyana siyana kunyanya zvimora zvinoenda ana adodori, zvikora zvinosisirwa kuti zvinge zviri mudhuze nendau inogara antu kuitire kuti ana asazohambawo mupato rakati kurei ange eizosvikawo ngenguwa.

Vana veshe vari kuzvikora zvepashi ,vari kusisirwa kuzi vange veizohanirawo kuenda kuchikora, uyehe abereki akhona akasisirwa kuzi vange veizobhadharirawo vana vakhona muthuso wekuti vange veizohanirawo.

Vana veshe varikuchikora zvinenge chepashi vasati vookonawo kudzihambira vanosisirwe kuti anamuzvinachikora vange veizochengetedzawo hwana hwakhona ngekuti hunopumhuzika hukazorashika.

Muzvikora zveshe zvakatenderedza nharaunda yedu makufundiswa ana eshe mishando yekuti vazenge veizoita vemene iyo inonga inozovadetserawo kuti vange veizoonawo kamare kadodori kanozobatawo chino ngeicho.

Vanofundiswa kurapa zvirwere zvepadera navo havo vanotofundirawo kuenda kumushando zviro zvinokosha mundau mwedu ngekuti munhu wega wega wakutoonawo kamare kake kadodori.

Vana veshe vari kuzvikora zviri ngechepadera, vamweni vakhona votofundiswa, kuzwi vange veizofundawo, kubudikidza ngezvivhitivhiti zvakadai kuuya mazuwa anaya, zviri kuita kuti mwana weshe ange eizofundawo.

Zvikora zveshe zvakatitenderedza muntaraunda mwedu mwaakufundiswa ana kuti vange veizokonavo nyange kuri kubika kwemene. Kuti utano nekurya kwemuntaraunda kunge kweizokosheswa maningi.

Vana veshee mazuva anaya vanoende kuzvikora zvakasiyana siyana zvakasiyana hee ngemagwaro akona zvikora zvakona veshee vakufundiswa kuzi vange veyizokonawo kurapa kunyangwe mhuka dzemene mene.

Zvikora zvizhinji kwakauyawo njira imweni yokufunda ndiyona inoita kuti ana afunde ari mumaboka maboka inoita kuti ana abetsereke mufundo dzavo uye hee eyizofundawo zvakanaka.

Kuzvikora zvakat wandei kunofundiswa antani eshe kuti vange vookona kuseenzesesawo nyara dzawo kuti vaonewo kuite ndaramo dzakanaka uyehe vange veikona kudziriritira mhuri dzawo.

Fundo dzeshe dzevari ngechekudera dzinosisirwa kuti dzinge dzeizokosheswa ngekuti dzimweni dzakhona ndidzo dzinozowedzera kuti muntu azomuka eyizoonawo mushando kuti ange eyizoita amberiyo.

Muzvikora mweshe munofundiswa antu, maringe ngekudzibata, uyehe maringe nekuti antu ange eizodzishandirawo, mune kuzotsvakawo mare dzavo, dzekuti vazoseenzesa vona.

Vana veshe vari kuzvikora zvaka komberedza ndau ino vari kusisirwa kuzi vange veizo torawo mukana wakona vanenge vei fundiswa kuti vange veizo fundirawo mabasa emaoko awo.

Muzvibhedhlera maanewo midziyo yekudetseramwo nekukhomba rujeko uyehe ruvheneko maringe nekunge iriyowo kuti antu ange eizorapikeaore uyehe dzisina muduso.

Kuzvikora zveshe mazuwanaya kofundiswa ana kuti ange eizikonawo kudziseenzesera nyara dzawo kuita mamweni mabasa zvinoitawo kuti vange veizogara vane utano hwakanaka uyehe.

Zvikora zvizhinji zvirimunomu mundau yeZimbambwe , zvikora zvakufundisa vana mabasa ekuti vange veizoita Vega mishando yakona vanenge veizoita nenyara dzawo kuti vaonewo mutuso.

Muzvikora zveshe zvakatenderedza nharaunda yedu, zveshe zvakusisirwa uyehe ana akugona, akufundiswawo mishando yekuti vange veizoita vari vega vasina unozovakhamanisa kuti vaite mushando.

Vana veshe vari kuzvikora zvakapatsanurika zviri kumatii eshe marongomuna enyika tinosisirwa kuti tinge teizofunda uyehe teizofundiswawo maringe ngekukona kusenzesa nyara dzedu mukuita mushando.

Vana veshe varikuzvikora zvakasiyana-siyana zvakatenderedza ndau yedu vamweni vakona vachiri vadodori avasati voziya kuti chikora zvohamba sei asi veshe vanosisirwa kuti vazoshanda vakabatana.

Zvikora zvinofundiswe papapebherawo ndara ntaraunda yedu kwakufundiswe ana kude kuti veizokonawo kuri kutuhwina kuru kuita mujaho dzemumvura kuti vange veizo detserekawo.

Vafundisi veshe vanosisirwa kuzi vange veizofundisa ana echikora maringe ngemazuva anaa. Kuti ana angadai eingofundiswe chiini uyehe ari kufundiswa ere zvemene mene zvinoita kuti mhuri izoraramawo.

Vafundisi veshe vanosisirwa kuzi vange veizofundisa vana vavo maringe nemagwaro avo kuti vanode kuti vana vafunde zvakangei uyezve munguwa yakadini zvinodetserawo kuti vana ava vafunde.

Muntu weshe arikuchikora chiri kudera anosisirwa kuziya eizotora chikora chakona nemazvo uyehe ange eizonasawo kuhluza zvanenge eizopuwawo nevafundisi vakona.

Muzvikora zveshe zvingadaro zveifundiswa kana kuti zveifundira amweni antu zvinosisirwa kuti kunge kweizofundira mwana weshe uyezve mwana weshe anosisirwa kuti ange eizohanirawo kugumawo ikweyo.

Kufunda kweana eshe akadaro majaha nendombi , kufunda kunosisirwa kuti mundu weshe unge aizokutora nemo nemo ngekuti muntu ungadaro aizowanawo kamushando apedza.

Muzvikora zvizhinji vakapuwawo izvo zvekuzoti vange veizoshandisawo nguwa yekufunda zvinozodetsera kuti kunyange fundo yaana inge iriwo ngechepadera zvinoadetserawo mukufunda kwawo.

Zvikora zveshe zvingadai zviriwo ngechepakati zvinksisirwa kuzi zvinge zveizofundisa ana eshe asina muduso uyehe ana acho anosise kuzi ange eizofundawo akachengetedzeka.

Zvikora zveshe zvakakomberedza ndaraunda dzakasiyana siyana zvinosisirwa kuzwi zvinge zveizopawo vana veshe fundiso dzakakodzera uyehe dzakadaro dzeizodiwa kumuntu weshe.

Zvikora zveshe zvakatenderedza ndau yedu, zvikora zvinobasisirwa uye zvikora zvinobatora fundo zvemene-mene musi zvinoitakuti ana ange eizofundawo pasina mutuso.

Muzvikora zveshe makusisirwa kuzi ana eshe ange eizotambawo izvo zvingatambwa neamweni kuti vange veizonasa kuyayana uyehe veizogara vari chiro chimwe pachikora.

Muzvikora zvizhinji tinosisirwa kusi kunge kusisoitwa maungano, maungano anozodetsera mukutonongora tweshe tungadaro tweida kukwangwa nakona maererano nefundo dzavo.

Zvikora zveshe zvinenge zvemudera, zveshe zvinosisirwa kuzwi ana akhona, ange eizofundawo ngemwazvo, uyehe vange veizofundawo zvisina muthuso, vanenge veizodusawo chikora chakhona.

Muzvikora zveshe zviri ngechepadera arikusisirawo kuzi munge meizotenderawo ana kuti vange veizofundirawo pazvivhiti-vhiti zvinoita kuti fundo dzavo dzisazovaremera uyehe dzive nyore mukufunda kwavo.

Muzvikora zveshe zvinenge zviri dera zvinosisirwa kuzi munge meyizopuwayo vana weshe zvikwanisiro zvingadiwa kuti mwana wega wega ange anazvo kuita kuti ange eyizokundayo chikora chake.

Zvikora zvese zvichikwidza kudera, mwana weshe, dzingaandombi, dzingaamajaha, veshe vanosise kuzi vange veizogumeyowo, veihanirawo fundo inopuwa ana aamweni kuzvikorayo.

Zvikoro zvese zvinenge zvepadera mufundisi akona ndiwo wanenge watori pamberi veifundisa ana kuti ana ange achi zoziyawo kuti nharamo yakona inofamba sei uyehe ana edu ano zofundiswa wo sei .

Zvikora zveshezviri ngechepadera zvinosisira kuti kunge kweizondiwawo ngeavo vanenge vafundawo fundo yepakati naidzo fundo dzinozoita kuti muntu unokona ere kunge eizoendawo mberi.

Zvikora zveshe zvakatikomberedza mundau mwedu zvinosisirwa kuzi munge munevo antu ano zofundisa antu, uyehe vanenge veizo fundiswavo vanosisirwa kuzi vayayaye.

Kuzvikora zvizhinji zviri ngechekudera tikaningira muntu weshe unenge ariyo, unenge akati tsiki-tsiki ngekuita basa rake. Hapana unokwenya umweni nekuti munhu unenge eiziya chihambire chake chaakahambira kuchikora.

Zvikora zveshe zvakadaro izvo zveizopawo ana mukana wekuti ange eizowatawo nekugara pachikora pakhona, panososisirwe kuti pazoiswe zvikwanisiro zveshe zvingadei zveidiwa kuti ana ange eizogara zvakanaka.

Kuzvikora zveshe zvefundo yese yepadera kurikusisirwa kuzi mwana weshe ange eyizoguma woyo ,odhibana wo nevevamweni antu ekumarudzi akasiyana- siyana eyizofundawo kubva kwaari.

Zvikora zveshe zvakatenderedza nharaunda yedu zvikora zvinosisirwa kuti weshe angadai eihanira kugumeyo ange eizoendawo nechaakabata ingava mare ingava movha kuti ange eizvisenzesa.

Vana veshe varikufunda kuzvikora zviri kudera vanosisirwa kuziva ngevezenyanyisa kushingaira, vechinyanya kufundiswa kuti vanenge veizokwanhaira kuti vasvike kunosvika vamweni kudakadza.

Kufunda kwevana veshe vari kuzvikora zviri ngechekudera deera mefundo dziri kusisirwa kuti dzizonyatso kutorwa nemazvo uye hee antu akona anofundisa ange eifundisawo zvemene mene.

Muntu weshe ungadaro arikuchikora ngechekudera unosisirwa kuzi ange eizotorawo gwaro rakhona ngemazvo ehe ange eizonyasa kuhluza izvo zvaanenge eiyayaya kubva kuvafundisi.

Vana veshe vangadai vari kuzvikora zvedera veshe vanosisirwa uyehe vanogondeswa kuzi vange veizonyatso tora fundo yavo ngemazvo uyehe vange veinyatsohluza zvevange vei bhuyirwa ngeafundisi akona.